Leli gwaliba litshengisa indlela zokugeza izandla eziyizo ezisemthethweni, kusukisela kundlela yokuqala kuze kuyefika kundlela yokucina. Nxa uzazi lezindlela kutsho ukuthi uyakwazi ukugeza izandla.

Abakhangela ngezempilakahle kuhlangothi lwamanzi bayakhuthaza abantu ukuthi basebenzise amanzi asemthethweni ahloliweyo ukuze bengaguli.

Umama ufake isigubhu sakhe samanzi ukuze ageze izandla manzi agelezayo. Utshengisa abanye ukuthi, lanxa ungelampompi ulakho ukuthi ugeze ngamanzi ahambayo.

Omongikazi labodokotela abasebenzela etheatre sebelungisile abazakusebenzisa nxa sebehlinza isigulane bayatshengisa ukuthi bonke sekulungile.

Umntwana ukhamise umlomo encediswa ngumongikazi ukuze amthontisele umuthi emlonyeni. Ukhanya elezihlathi ezinhle unana ukhula kuhle.

Udokotela ohlaba umama ijekiseni engalweni umama ubuyile ekhala ngokuthi uphathekile ngakhoke seyelatshiwe

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale begeza izandla izikhathi zonke ukuze imikhuhlane ememethekayo ingasabalali ngoba ithelelwana kakhulu ngokuqhawulana.

Abezempilakahle bayahamba besiya hlala phansi belungiselela umhlangano wabo ukuthi bancedisane . Umkhuhlane lowu osememetheka kangaka usuzafika esigabeni sabo.

owezempilakahle ugqokile wazivala umzimba wonke izandla ingalo ikhanda lamehlo ufuna ukuqhinisela ukuba akula mkhuhlane ozamubamba

Umongikazi uhlaba ubaba ijekiseni yecovid esandleni .Iyamncedisa lijekiseni ukuze avikeleke emkhuhlaneni osuhluphile kangaka.

abezempilakahle bafambele duzane lezakhamizi ukuthi bacincedise bazelaphe bazihlabe njalo babuyile ukozoyelatshwa

Kulemikhuhlane eminengi ekhanya ihamba imemetheka ezigabeni abongikazi baphume ijumo ukuthi balandelele izakhamizi bebadundisa njalo bebahlaba ukubavikela.

Umfundi ugeza izandla zakhe. Bafundisiwe ukuthi zigezwa njani izandla njengoba behlala bebamba bamba. Usegeza elungiselela ukuthi ayekudla.

leli gwaliba litshengisa ukuthi umuntu ugeza njani izandla ukuze zihlambuluke kuyatshengisa ukuthi umuntu aqhalela ngaphi alandele ngaphi ayenze njani ukuze zibe zinhle

Abezempilakahle bebevakatshele esikolo ukuthi beyekhankasa ngokwezempilakahle. Abafundi bajabulile, baphakamise izandla betshengisa ukuthi bazwile konke.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi basebenzise amanzi ahloliweyo ukuze bengabambi imkhuhlane eminengi engacina ibagulisa.

Omama bahlezi ekilinika ngobunengi babo bethwele abantwana. Namhlanje lilanga labantwana ukuthi bazohlolwa bathontiselwe njalo.

Umphathisikolo uhlala ekhuthaza abafundi ukuthi nxa besiyanatha amanzi bahambe lokuyizigujana kwabo bakhe amanzi ukuze angagelezi. Amanzi ayalondolozwa ngoba ayimpilo.

Omama abasemkhankasweni bayafundiswa ukuthi kuqakathekile ukuzelula, ukuze igazi ligijime emzimbeni lenhliziyo itshaye kuhle.

Abezempilakahle okubizwa kuthiwe ngama 'community health workers' bakhulumisana labezempilakahle odokotela ukuthi benze njani ukuze bencedise es'gabeni.

Umongikazi ujabulile ngoba seqedile isifundo akade esifundisa izakhamizi zesigaba mayelana lokuphatha abantu abaphila lomkhuhlane wengqondo.

Izakhamizi zibuyile ngobunengi zisizwa ukuthi kulomkhankaso wokufunda ngenqondo. Babuyile ukuthi bazwisise ukuthi bengagcina njani inqondo zabo kuhle.

Owezempilakahle utshengisa umama ukuthi umntwana utshisa okunganani ngesikhathi beqeda ukumhlola, umntwana laye usemangele ukhangele ukuthi kanti kwenzakalani.

Sesivuliwe isikolo sabafundi bezempilakahle abafundela ngokukhangela ngokwengqondo. Isikolo lesi sizasiza kakhulu umphakathi ukuze babe banengi abalolwazi ngomkhuhlane wengqondo.

Umntwana wesikolo uhlezi uyahleka ngoba ejabulele lokho abafunda ngakho. Abanye abantwana bahlezi labo ekilasini ngesikhathi umbalisi wabo efundisa.

Umongikazi omkhulu onguye omkhulu kwezempilakahle kulesi sibhedlela. Uyafundisa abantu mayelana ngezempilakahle ikakhulu ngokwengqondo.

Lapha kusekiliniki enkulu esigabeni seGwanda .Abazali sebevukele khona bayabamba ilayini ,ukuze bathole ukuncediswa kusasemasinya.

Lapha kuse kilinika ababili bamile ewindini ukuze badindise amakhadi abo besebe hlala njalo phansi bamelele ukubizwa ukuze bazokwelatshwa.

Omama bajabulile ngoba sebebelethile ,bekungekho lula endlini yokubeletha. Bayabonga ukuthi ekucineni kwakho konke sebethwele ingane zabo.

Omama babantwana basemtholampilo bahlezi labantwana babo. Balindele ukubizwa ukuze abantwana bayelatshwe abanye njalo ngabazehlatshwa.

Leyi yikiliniki etholakala esigabeni seBulilima. Ikiliniki leyi ilandwa ngabantu abanengi abezigaba ezihlukeneyo. Bayahamba imango emide ukuze bayefika kuleyi kiliniki.

Lesi yisibhedlela eselapha bonke abantu, singakhethi ukuthi ngabantwana, omama kumbe obaba. Bayancediswa bonke abantu lapha.

Lesi yisibhedlela esikhulu eselapha abantwana. Abantwana bonke abalemikhuhlane ehlukeneyo bahanjiswa kulesi sibhedlela ukuze bayelapheke ngcono

Ikilinika leyi iyandelwa kakhulu ngakho ke abezempilakahle bacina sebephumela ngaphandle bahambe etendeni ukuze bancedise izigulani.

Lesi yisibhedlela ngakho yisikhathi sokuvakatshela abagulayo izihlobo zibuyile ngobunengi ukuzobona abanye babo babaphathele njalo okudliwayo .

Kusekilinika kulebhentshi elikhulu elokuhlala abantu abalindele ukungena kudokotela. Balayinile bayabe betsheda munye ngamuye baze bangene bonke.

Owezempilakahle uhlezi ehofisini yakhe uthwele amaphilizi uyawabala ukuthi lawa ngawani lawa wona ngawani ukuze ancedise abehlulekayo

Odokotela sebevunyelwa ukuthi babe lamakilinika abo amakilinika lawo ayadula kodwa alusizo kakhulu emphakathini ngoba uyelatshwa khonapho khonapho

Abezempilakahle bebesenza ezinye izifundi ezokugcwalisela ulwazi abalalo. Sebeqedile baqeqetsha. Baphiwe izithupha ezitshengisa ukuthi sebefundile.

Lolu lugwalo oluphethe yonke I information mayelana lokwelatshwa lokunakakelwa komkhuhlane wengculaza lolu gwalo luyanceda kakhulu

Abezempilakahle ,abahambela abantu ezigabeni .Belapha ukhulu okhathazekileyo emphinjeni ,bayamhlola ukuthi engaba ehlutshwa yini ukhulu wenkosi .

I pharmacy enkulu edolobheni ilamashelufu amanengi lemithi eminengi etshiyetshiyeneyo. Imithi yonke ongayicabanga uyayithola kule ipharmacy.

Lesi yisibhedlela esikhulu koBulawayo okubizwa kuthiwe yiUBH. Isibhedlela lesi siyehlukanisiwe ngezibhedlela ezincane phakathi, kulesamehlo, kube lesabantwana abancane kube lesabobaba.

Lapha kusesibhedlela sabomama ababelethileyo. Kuthiwa yi maternity ward. Omama laba bonke ngabadlezane abanye bamunyisa abantwana babo.

Lesi yisibhedlela esikhulu njalo sipendwe kuhle ngombala omhlophe. Silotshani obuncani obulombala oluhlaza, siyabukeka lesisibhedlela njalo sihlanzekile.

Le yikilinika yamehlo. Wonke umuntu ohlutshwa ngamehlo uyanxuswa lapha ukuze azoyelatshwa lalabo abafuna amagogolosi bayanxuswa.

Leyi yikilinika esedolobheni lako Bulawayo, ikilinika leyi ilusizo kakhulu ngoba iseduze lezindlu abadinga ukuncediswa bayahambela khona.

Le yimota ethwala abagulayo. Ilindele ukuthi ibizwe ibisisiyathwala ogulayo kumbe abehlelwe yingozi ibisibagijimisela esibhedlela.

Le yi ambulensi yesibhedlela lesi akhona amanye njalo apakileyo ahlala elindele ukuthi ayelanda izigulane nxa kungaba khona otshaya ucingo.

Umongikazi uqeda ukwelapha izigulane. Uselungiselela ukuthi ahambe ngekhaya ayophumula, alungiselele usuku lwakusasa. Basebenza nzima omongikazi.

Lesi yisibhedlela esikhulu edolobheni leHwange. Isibhedlela lesi siyelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kulabantu ababulawa yimkhuhlane yenhliziyo kubekhona labengqondo.

Umdlezane osanda kubeletha uhlezi uxoxisana labongikazi. Umama ozelweyo ulele embhedeni ubanjwe ngumongikazi

Udokotela uvale umlomo ngemask ngoba yisikhathi se covid, kwenzela ukuthi avikeleke engathathi umkhuhlane lo ohamba ngomoya.

Isibhedlela esikhulu edolobheni elikhulu eleHalale. Isibhedlela lesi yikho lapho okwelatshwa khona yonke imikhuhlane ongayicabanga elizweni lakithi.

Umongikazi ongu sister ,ogqoke impahla zebandla leRoma uhlola umntwana omncane olensuku ezimbalwa ezelwe.

kusesibhedlela esikhulu esise plumtree lesi isibhedlela sile nhlangothi ezinengi kulendawo yabobaba leyabomama kanye leyalaba abazithweleyo

Leyi yikilinika eyelapha bonke abantu, abadala labantwana. Udokotela umile phandle utshaywa ngumoya ngesikhathi emelele izigulane ukuthi zibuye.

Omunye wabezempila kahle uthwele ibhokisi lemithi lamaphilizi abazahamba lalo belihambisa emakiliniki awemakhaya sebezaphuma

Kulemota ethwala izigulane imota leyi ibukeka isingena esibhedlela okutsho ukuthi uvela thwala omunye umuntu ogulayo lapho ekade ibizwe khona

Umama okade ephathekile. Usesizwa ngcono ubephume phandle kwewadi ukuze ayelule inyawo atshaywe ngumoya sekuseduze ukuthi bamkhiphe esibhedlela

U gogo uhamba lomzukulu wakhe ophathekileyo emzimbeni .Udokotela uyamhlola ukuthi azwe ukuthi utshisa okungakanani njalo lokuthi kungabe kubangelwa yini.

lowu ngumtshina ohlola abantu umzimba wonke isigulane siyalala phezulu kombheda besebefaka umbheda lowu phakathi komtshina odokotela bazakhangela konke abafuna ukukubona

Ijaha utshengisa lapho azwakhona ubuhlungu ngaphansi kwenyawo uyafithizela ezama ukuchasisa ukuthi ubuhlungu bakhona buhamba njani, kodwa uzathola ukuncediswa.

Ongezwa kuhle ulele wathi daca embhedeni isivakatshi sakhe sithatha i number ukuze sifonafone sisazisa abanye.

Owezempilakahle umphathintambo wenze umhlangano ngakho ke ufundisa abantu ebaxwayisa ukuthi baphile njani ukuze bavikeleke emkhuhlaneni.

Umongikazi ubambe unyawo lwesigulane uyaluhlola ukuthi kungabe kusenzakalani .udinga imithambo yegazi ukwenzela ukuthi abone ukuthi kwenzakalani.

Umongikazi uhlola isigulane umfutho wegazi. Ukhangela emtshineni ukuthi lingabe lihamba okunganani igazi emzimbeni ukuze ancediswe.

Owesifazana ubambe ihlombe lakhe ngoba uke watshayeka emdulwini lakhumuka ukhanya uzwa ubuhlungu usecabanga ukuthi ahambe esibhedlela

izakhamizi zazitsheliwe ukuthi bazabuya labana abacela igazi ukuze bancedise laba abashota igazi babuyile ukzothatha lelo gazi

Abezempilalakahle bayancedisana ukuhlola umuntu. Bagqoke izigqoko zokuvikela kumikhuhlane ethelelwanayo ukuze labo bengayithathi limikhuhlane.

Udokotela uphumile watshiya iwofisi yakhe ingela muntu. Kalamasampuli awegazi azakuyahlolwa ukuze kubonakale ukuthi bagulani labo abawathethweyo.

UHulumende weZimbabwe usedonethe imithi kanye lemitshina eminengi ezibhedlela. Odokotela labongikazi sebezasebenza lula ngoba imitshina abayifunayo isikhona.

Leyi yihofisi yesibhedlela okuthiwa yi laboratory. Kule computer esetshenziswa ngosebenza khona e lab. I computer leyi uyabe ebhala imithi yakhe yonke elapho.

Odokotela labongikazi bakhangela umtshina bencedisana ukuhlola umuntu ophathekileyo emzimbeni. Bayabonisana ukuthi bengenzanjani ukuze asile.

Lapha kuse laboratory. Kulemitshina esetshenziswayo ukuhlola imithi lokukhangela imithi. Lapha kungena kuphela abezempilakahle abavunyelweyo.

Laba ngabasebenza esibhedlela ngodokotela bagqoke bavala imlomo yabo besenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni eminengi nengi.

Emalaboratory akungeni wonke umuntu kungena labo abakufundeleyo ukuze benelise ukulandela imithetho yakhona minengi imithi eyingozi lapho.

Leyi ngeminye imitshina esetshenziswayo esibhedlela elusizo kakhulu kukhona njalo lamakhompuyutha asetshenziswa ngabodokotela kuyabanceda ukuthi besebenze lula.

Abezempilakahle bakhangela umtshina omutsha, osanda kufika esibhedlela sabo. Bawujabulele ngoba kade bawufisa ukuze umsebenzi wabo ube lula.

Owezempilakahle ohlaba umuntu empapha igazi emunweni ukuze bamhlole imkhuhlane alayo emzimbeni bazalithatha leligazi balifake lapho enhlolwa khona

Eminye yemitshina yesibhedlela ngeyokuhlola isifuba siyahlolwa ukuthi sibonakale ukuthi sisaphilile kubonakale ukuthi imbambo zona zanele yini ezibonakalanga.

Omama abalabantwana abancane okuthiwa ngabadlezane, balayinile emtholampilo ukuze bayelaphise abantwana babo. Bayathontiselwa njalo bayahlatshwa.

Abezempilakahle bahambele esiikolo, ngomkhankaso wokukhangela abafundi. Bayabahlaba abafundi, ukuze bavikeleke, kumkhuhlane ozabuya.

Umongikazi uvule umlomo womtwana ukuze amthontisele. Umzali womntwana ubambe umntwana ukuze angakhali njalo angabaleki. Bayancedisana.

Abezempilakahle babambisene umntwana, bemthontisela emlonyeni ukuze ayelapheke. Lomama laye ubambile umntanakhe ngoba uyafisa ukuthi ayelatshwe .

Yisikhathi sezivakatshi esibhedlela, omama ababelethileyo bayavakatshelwa yizihlobo zabo. Ubaba laye sefikile ukuthi azebona umntwana omutsha.

Le yikilinika yabomama abangabadlezane Kanye labazithweleyo. Bazancediswa munye ngamunye ukuze bathole usizo abaludingayo kanye labantwana babo.

Leli ibhakani lisitshengisa indlela zokuhamba kuleyi ikiliniki lapho okutholakala khona abakhangela ngamehlo abakhangela ngenhliziyo abakhangela ngamathambo lakho konke abalakho

Lapha kusesi torumu sempahla zesibhedlela, kulombheda oqamukileyo olindele ukuthi ulungiswe kanye lensimbi zokuhamba lamabhora okwelula iqolo.

Lezi zinsimbi ezisetshenziswa ngabongikazi kumbe odokotela nxa bebelethisa owesifazane, kelesigelo sokuqhaqha umuntu kubekhona lensimbi yokudonsa ikhanda.

Udokotela seqoqile izinto azazisebenzisa nxa ese opareta umuntu. Kulezigelo, kulotshinda kulamanalithi kanye lama gloves. Ulakho konke azakudinga ese opareta.

Leyi ngeminye imitshina exhunyiweyo emagetsini. Imitshina leyi ilamatshubhu amanengi ayiwo axhunywa njalo emzimbeni wesigulane ukuze kubonakale akugulayo.

Eminye yemitshina ekade ilindilwe esibhedlela sako Bulawayo isifikile, imitshina leyi ivela ku hulumende okhangela ngezempilakahle, imitshina leyi izancedisa ezibhedlela.

Amagilovisi asetshenziswa ngabezempilakahle ukwenzela ukuthi bengabambi imikhuhlane kanye lengcekeza. Esibhedlela kutholakala zonke izinto eziyingozi.

Obengezwa kahle bamthethe igazi ukuze bayelihlola ,ngoba becabangela ukuthi kunengi okungabe kumhlupha emzimbeni wakhe uzancediseka.

Lesi yisitulo sabantu abakhubazekileyo. Umuntu ongenelisiyo ukuhamba uyahlaliswa kulesi situlo abesefuqwa ukuze ahambe ngcono.

Lesi yisihlalo esesibhedlela esihlalwa ngumuntu ophathekileyo olungiselelwa ukuhlolwa ngabezempilakahle. Isihlalo lesi sisebenza ngamagesi.

Lo ngumtshina osebenza esibhedlela. Umtshina lo uyabe uxhunywe kusigulane ukuze babone ukuthi izifo zakhe zangaphakathi zisebenza njani.

Lawa ngama thuluzi asetshenziswa ngudokotela nxa ehlinza umuntu. Kukhona ijekiseni ayihlaba umuntu ukuze angezwa ubuhlungu nxa esemsika.

Leli bhokisi lincedisa abezempilakahle nxa besiya yenza imikhankaso yabo ukuthi bathwale imithi yabo ukuze ihlale isemqandweni ingaze yawonakala ngokutshisa.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabantu abanganenelisiyo ukuhamba , iyimihlobohlobo etshiyetshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukhathazeke okunganani

Lo ngomunye wemitshina osetsheziswa esibhedlela ikakhulu kulabo abantu asebegula kakhulu. Uyaxhunywa xhunywa lumuthi lakuye ogulayo

Leyi yikhabothi egcina insimbi zoku opharetha abagulayo. Abagulayo bayahlinzwa kusetshenziswa izigelo lezingqamu ezitshiyeneyo. Zitholakala kuleli ishelufu.

Udokotela wamazinyo uthwele amazinyo akhe alungiselela ukuthi ayewafaka umuntu owalahlekelwa ngamazinyo ku akisidenti. Amazinyo lawa bazawagxumeka ukuze izikhewu zivaleke.

Lawa ngamanye amathuluzi asebenza esibhedlela esetshenziswa ngabodokotela nxa beqeda ukuhlinza umuntu bayamthunga ngenalithi leyi langomnxeba

Minengi imihlobo yenqola esetshenziswa ngabezempilakahle, leyi ngeyinye yakhona abayisenenzisa ukuthwala imithi nxa sebengena emawadini.

Ujaha owaqamukayo aze awe bedlala ibhola ,usetholile uncedo bamgqokisile ensimbi ezizabamba idolo lakhe ukuthi liphole masinyane.

Leyi yinsimbi yokuhamba encedisa umuntu ohlutshwa zinyawo ongenelisiyo ukuhamba yedwa kuthiwa Yi zimafremuizimafremu ilusizo kakhulu ikakhulu ebantwini abadala

Lawa ngamanalithi ancedisayo nxa umuntu ehlinziwe. Yiwo athungayo ukuze inxeba livaleke masinyane umuntu aze aphole.

Leyi ngeyinye yezindlu zempilakahle etholakala emtholampilo. Lapha umuntu uyabe eselungiselela ukuthi ahlolwe ngaphakathi kwakhe. Kulemitshina yonke eyokuhlola.

Amathulusi asetshenziswa ngudokotela nxa esehlinza isigulane. Kukesigelo, kulengqamu, lokunye okusetshenziswayo.

Leyi yinqola esetshenziswa ngabemtholampilo ukuthwala abafisa ukukuthwala bangathwala amaphilisi lemithi kumbe amathulusi abazawasebenzisa.

Lezi yisiwiji ezingamaphilisi ezihlafunwayo. Zincedisa ukuthi umlomo unganuki ikakhulu abantu abahlutshwa ngamadlala. Ziyelapha kakhulu.

Lo ngumuthi oncedisa kakhulu abantwana abancane abahlutshwa yisisu. Umuthi lowu uyanathwa isisu sihle siphole khonapho khonapho.

Amaphilisi lawa alomsebenzi omkhulu emzimbeni. Anathwa linye ngalinye ngosuku. Ngakho ke wona wonke angu 30.Okutshukuthi umuntu uzowanatha insuku ezingu 30.

Amaphilizi awama vithamini asekhona emagabheni ngobunengi, umuntu uyanatha elinye ekuseni elinye ntambama kusiya ngokuthi udokotela utheni

Lawa ngamaphilisi ancedisa abantu abahlutshwa yikushotelwa ligazi. Ungawanatha ayangezelela igazi emzimbeni, ukuze umuntu aqine.

Lawa ngamaphilisi amhlophe, amaphilisi lawa ayancedisa izigulane. Nxa uwabhalelwe uyawathola efamasi njalo bakunika nxa ubhalelwe ngudokotela.

I Benylin ngomunye wemithi yokukhwehlela ikakhulu labana abathi bangakhwehlela kome qha, iyancedisa kakhulu ngoba iyathambisa isifuba.

Ugogo uphiwe amaphilisi ebp alitshumi kuthwe awanathe insuku zonke kuze kufike amalanga alitshumi. Amaphilisi lawa azamncedisa ngobu besekhathazekile.

Omunye umuthi oncedisayo abantu nxa bephathekile esifubeni, kusiya ngokuthi isifuba sakho usizwa njani. Kulokukhwehlela okujiyileyo kumbe okumanzi.

Amaphilisi abantu abahlutshwa yikungafuni ukudla asekhona ngakho ke bazabe bewanatha ekuseni emini lantambama ukuze bazizwe befuna ukudla

Lawa ngamaphilisi ayelapha umkhuhlane okuthiwa yi COVID 19. Lumkhuhlane waqala ngalowomnyaka, kuze kube khathesi khanya lokhe ukhona lanxa ungaseyiwo ngozi.

Lawa ngamafutha ancedisa kakhulu abantu abalomkhuhlane wokuqubuka kumbe owokusubuka isikhumba. Uyawagcoba ukuze isikhumba sibebuthakathaka.

Emafamasi amanengi imithi yonke isitholakala, ungabhoda kuhle lamafamasi uyawuthola umuthi owudingayo kufuneka isibindi kuphela.

Eminye yemithi esetshenziswa esibhedlela uhlala khona esibhedlela ukuze nxa kungafuneka ukuthi usetshenziswe utholakale useduze Ungathathi isikhathi.

Lawa ngamaphilisi atholakala ema pharmacy, uwaphiwa nxa ubhalelwe ngudokotela. Uyabhala ukuthi lawa maphilisi anathwa njani, kangaki ngelanga

Lawa ngamanye wamaphilizi aqinileyo asebenza kahle emzimbeni, amaphilizi lawa alomsebenzi omkhulu ayenzukuthi amathambo aqine umuntu azizwe sephilile kahle.

Amaphilizi lawa manengi kodwa abantu abawanathayo labobanengi ngokunjalo ,njalo banatha ngabili ngabili ukusa kwamalanga.

Ama"mask" akade kumele abuye izolo acine ebuye namuhla ekuseni. Sekuzasebenzeka ngoba besebethwele nzima abongikazi besesaba ukusebenza.

Umuthi wokukhwehlela owabantwana lokutshisa njalo. Uluncedo kakhulu lumuthi ebantwaneni, bengawunatha bayalala nya bakhohlwe

Lo ngumuthi walaba abathanda ukugijima uyancedisa ukuthi ubuhlungu behle obemisipha ukuze umuntu ayenelise ukuqhubeka egijima kumbe edlala ibhola.

Lawa ngamaphilisi ayelapha inhliziyo amaphilisi lawa alitshumi alombala olithanga umuntu ukhuthazwa ukuthi anathe elilodwa ngelanga.

Longumuthi ogcotshwa ngabantu abalunyiweyo basebevuvuka kumbe abalamaqubu .Umuthi lowu uyelapha khonapho khonapho awuthathi sikhathi.

Lo ngomunye umuthi onceda abantwana abancane umuthi lo utholakala emafamasi wonke aseduze amafamasi athengisa imithi wesikhiwa.

Umuthi wokukhwehlela oncedisayo ikakhulu abahlutshwa liphepha uyatholakala kuma"pharmacy " wonke jikelele. Ama"pharmacy " lawo izinto zabo ziyathengeka.

Abantwana bayawesaba amaphilisi, ngakho ke amaphilisi aqatha njengalawa uyafaka emanzini ku teaspoon ancibilike ubusumnathisa umkhangele ukuthi uyaginya.

lo ngumuthi oncedisa kakhulu ikakhulu labo abahlutshwa yinhliziyo ingabe iyinhliziyo etshaya kakhulu kumbe evuvukayo loba yiyiphi inhliziyo

Amaphilisi lawa alitshumi amhlophe unatha elilodwa nxa sulala insuku zonke aze aphele njengoku xwayiswa ngudokotela.

Kulabo abavalekayo emakhaleni sukhona umuthi owokuthi amakhala avuleke uyanceda kakhulu laba abahlutshwa yinkankila yona ibuhlungu inkankila.

Lowumuthi wabantwana abancane abatshisayo uyamthelela kutispunu anathe kumbe u usebenzise isilinji busumfaka emlonyeni

Lawa ngamaphilisi atholakala efamasi. Amaphilisi lawa ayelapha abantu abahlutshwa yikulunywa. Amaphilisi lawa alusizo kakhulu nxa uqubuka.

Lo ngumuthi wesifuba onathwa ngabantwana labadala. Lumuthi nxa ulesifuba esiwomileyo nxa ukhwehlela ungawunatha siyathamba uzizwe usungcono.

Lo ngumuthi wokukhwehlela onceda kakhulu . Umuthi lowu uyelapha ikakhulu abahlutshwa yisifuba, isifuba esidabukileyo . Ungawunatha uyazizwa usungcono.

Leyi yimithi okuthiwa ngeye drip limithi iyikudla okusetsenziswa ngumuntu ongenelisiyo ukuzidlela ingena ngegazi emzimbeni.

Imithi yabantwana eyokukhwehlela itshiyene isiyangokuthi umntwana ukhwehlela okunjani. Lo ngomunye wemithi yangkhona. Uyancedisa kakhulu abantwana abakhathazwa yikukhwehlela.

ama mask abakade bewalindile asefikile sekuzaba lula kubo dokotela labongikazi ukuthi bavale ubuso babo kanye lamaglovisi abuyile ukuze basebenzise

Laba ngabadlali bebhola. Abadlali laba baqeda ukudlala sebethatha umpikitsha ndawonye. Kuyanceda ukwenza imidlalo leyi ukuze ingqondo ziphumule ukucabanga.

Laba ngabodokotela abelapha umkhuhlane wengqondo. Bahlezi ngoba banxusiwe ukuthi baxoxisane labantu mayelana lengqondo.

Umbalisi labafundi bakhe bemfundo ye primary bamile balalele okukhulunywayo ngumuntu obafundisayo phambili yena uhamba labantwana.

Abazali bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi bagcine kuhle amakhadi abantwana. Ayiwo alakho konke okubhaliweyo ngokuhlolwa kwabantwana.

Udokotela welapha umntwana omncane. Umntwana khanya uyeseba kodwa udokotela uyamdlalisa ukuze azizwe ekhululekile ukuze ayelapheke kuhle.

Intombazana ebuyileyo ukuzofundisa abazali ngokugcinwa kwabantwana iphethe amabhuku ukuze itshengise ukuthi isifundo lesi akazicabangeli, ngokusemthethweni.

Lamuhla ngoLweSithathu, abafundi balombalisi wabo. Bayafundisana bexoxisana ngezemfundo. Bathanda ukufunda ngapha bedlala abantwana abancane .

Abezempilakahle babuye lodoli betshengisa ukuthi angancediswa njani nxa umntwana omncane esephathekile, kuyatshengisa ukuthi bamhlola njani umntwana omncane.

Umntwana omncane ozelwe insuku zingakakwani ufakwe phakathi kwembodlela ukuze imncedise ukuthi akhule. Imbhodlela leyi iyanceda kakhulu ebantwaneni.

Udokotela ukhangela umntwana oncane, umhlola isifuba sakhe ukuthi ingabe inhliziyo yakhe itshaya njani. Balusizo odokotela ebantwaneni.

Lelilitshathi elitshengisa ukuthi kuzaba lezifundo eziphathelane lamankazana Kanye labomama .Bazabe befundiswa ukuthi baziphatha njani ikakhulu nxa besesikhathini .

Omama bahlezi labantwana babo. Bayadlala imdlalo yabantwana abancane. Abantwana babo bakhanya bejabulile. Kumnand' ukubona izimuli zihlekelela kanje. Ngoba kutshengisa uthando.

Umntwana owawayo bedlala ibhola wahanjiswa esibhedlela usencedisiwe ufakiwe ipasta enyaweni njalo uyabobotheka ngoba usesizwa ngcono.

Kusesikolo sabafundi benfundo yaphansi, abongikazi bebevakatshile ukuzobahlaba lokubathontisela .Bageza izandla ngoba sebelungiselela ukuthi bayekudla.

Ubaba ufundisa omama abalabantwana abancane ngezempilakahle ukuthi abantwana abancane bancediswa njani bakhuliswa njani ukuze bakhule belempilo enhle

Isibhedlela sabantwana siyaceciswa ukuze abantwana bengesabi. Abantwana bayawesaba amakiliniki, bayesaba ijekiseni, bayesaba njalo omongikazi, kodwa kungaceciswa kanje bayabuya.

Umntwana nxa ezalwa uyaphiwa ikhadi elizabe limlandelela ukuthi imithi yonke yabantwana uyayithatha kanye lamajekiseni wonke uyawalandelela.

Umongikazi welapha umntwana obuluye ehamba labogogo bakhe. Umntwana lo bayamthanda ngoba ngumzukulu wokuqala emulini baphelekezelene ukuze bayemlaphisa.

Omama ababili bayaxoxisana ngezempilo bencedisana ukuthi kungabe kuzancediswana kanjani ukuze imikhuhlane kanye lakho konke okwenzakalayo kunqotshwe.

Namhlanje lilanga lokuthakazelela abakhubazekileyo .Banxusiwe ukuthi babuye bazoncediswa bafundiswe bazizwe labo bethandeka.

Abezempilakahle basehofisini yabo. Bakhangela impumela zalokho akade bekuhlola ngalolo suku. Bayancedisana ukuthi baphuma lemphumela eqondileyo.

Owezempilakahle ukhangele imitshina yakhe ayisebenzisayo ukuze nxa sebehlola abantu ibe ilungile kungabikhona okuzabaphambanisa emsebenzini.

udokotela ukhangela isigulane esilele sakhangela phezulu uyasihlola emlonyeni njalo esithontisela lokhu akumele akuthole emlonyeni

Umongikazi ongumlungu uhlola umuntu owesifazana olele embhedeni uyamkhangela ekhanda ukuthi angabe ekhathazwa yini njalo bakhanya bayaxoxa.

Owezempilakahle usebenzisa imitshina yakhe ukulunguza ukuthi lumkhuhlane kuthiwa kuyini akade ewuhlola, lumtshina uyasiza kakhulu.

Abezempilakahle bagqoke bazivala ukuze bazivikele emkhuhlaneni ethelelwanayo. Balungiselela ukuthi bayekwelapha abantu abaphethwe ungumkhuhlane lowo.

Insizwa ehlutshwa ngamehlo ifakiwe emitshineni ukuze bahlole amehlo ayo ngokugcweleyo babone okungaphakathi kwelihlo lokuthi engancediswa njani.

Umphathisikolo uhlezi ewofisini yakhe, ukhangele icomputer. Wenza imisebenzi yakhe yokukhangela abafundi asebebhadele labangakabhadali imali yesikolo.

Amasotsha angabongikazi ahlola umuntu esibhedlela zabo bemkhangela amehlo ukuthi engabe ehlutshwa yini ukuze bamncedise.

Abafundi abafundela ngekwezempilakahle ukuba ngodokotela kanye labomongikazi basekilasini bayakhangela ngabomabonakude babo ukuze babone okuncuncu.

Udokotela ulungiselela ukuhlaba umama emunweni .Abesemthatha igazi ukuze alihlole abone ukuthi engabe elawo na umkhuhlane.

Odokotela basendlini yabo eyemitshina yokwelapha bayakhangela ukuthi kwenzakalani emitshineni yabo bebhala phansi ukuze bakwazi ukuthi bancede izigulane.

Udokothela uhlezi ewofisini yakhe, ukhangele ikhompiyutha yakhe ukuthi usencedise abantu abangaki ngosuku lwanamuhla njalo kusele abangaki azabancedisa.

namuhlanje kufundiswa izakhamizi ukuze ziphile kahle esikhathini se COVID bakhona ababuyileyo bezobafundisa ngokuthi kuphilwa njani

Leyi ngeminye imithi encedisayo ukugcotshwa. Imithi leyi uyayigcoba ma uqubuka ulunywa. Iyancedisa ukuthi amaqubu lawo aphele kumbe adede.

Leyi yikilinika enkulu elakho konke okuncedisayo. Ikilinika leyi ilohlangothi lwabomama abazithweleyo kube khona lelabobaba. Kuyancedwa lapha

Le yifamasi eyaqala ukusebenza kudala. Lifamasi iloncedo kakhulu esigabeni nxa udinga imithi uyayithola yonke oyifunayo.

Abafundileyo baqeqetsha ngezema pharmacy bayakhuthazwa ukuthi bavule ama pharmacy ngobunengi bawo. Ukwenzela ukuthi imithi itholakale indawo zonke.

Le yimota ethwala izigulane okubizwa kuthiwe yi ambulensi, ihlala ilungele ukuthi kungaba locingo ukuthi kulomuntu ogulayo igijime iyemthatha.

Umntwana ukhangele ngesikhathi bemhlaba ngumongikazi. Abantwana bayayesaba ijekiseni, babona angani ibuhlungu kakhulu kanti izobancedisa ukuthi belatshwe.

Le yiFamasi yemtholampilo ilayo yonke imithi esiyidingayo sekulula kathesi ukuthi uthole konke okubhalelwe ngudokotela kuFamasi eyodwa kungabhodanga indawo zonke.

Lapha kusesibhedlela esikhulu kule Pharmacy khonapho eyenzelwe ukuthi abantu ababhalelwe imithi behle bengene bethenge khona imithi abayifunayo

Leyi yishelufu yezempilakahle epharmacy .Ishelufu leyi ile mhlobo yonke elamaphilisi epharmacy .Yonke ongayidinga uyayithola khonalapha.

Umama uthwele umntwana wakhe umbambe isandla ukuze umongikazi amhlabe bayancedisa omongikazi labo bebambile ukuze umntwana ayelatshwe

Le yishelufu Yamaphilisi le mithi ehlukeneyo. Imithi yonke ongabe uyidinga eyokwelapha iyatholakala kule ipharmacy. Gijimela khona.

Iphamacy leyi ngiyithandela ukuthi iyaphuza ukuvala njalo iyaphangisa ukuvula. Okutsho ukuthi isikhathi sonke ongadinga khona imithi uyayithola.

Leyindlu yemithi okuthiwa yi pharmacy ilakho konke okudingwa yizigulane ukuthi basebenzise ukuze basile kukhona njalo i fridge egcinela imithi ukuze ihlale iqanda .

Isangwa poly clinic ngeyinye yamakilinika amakhulu ikilinika leyi incedisa ngakho konke ngitsho labazithweleyo bayabelethela lapho labagulayo bayelwatshwa

Le yi"pharmacy" ephucukileyo elamashelufu awegilasi. Amashelufu lawa abanjwa ngonanzelelo ukuthi angafi. Imithi yonke oyifunayo ikhona kule i"pharmacy".

Lapha kusemnyango wefamasi, ungangena uzafika efamasi ukhangele okufunayo ubusukhulumisana labasebenza khona ukuze bakuncedise kulokho okufunayo.

Le ngeyinye yamafamasi atholakala edolobheni elikhulu, kukhona yonke imithi ongayicabanga. Wonke amaphilizi ongawadinga ayatholakala kuleyi ifamasi njalo ayathengeka.

Le ipharmacy ithengisa izinto ezinengi amaphilisi imithi kanye lokudla kwabantwana abasanda kuzalwaiyancedisa kakhululi pharmacy

Eminye imithi etholakala efamasi imithi leyi iyancedisa kakhulu kulabo abakhathazekileyo ngemikhuhlane etshiyeneyo uyahamba uyethenga.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo efamasi akumashelufu wengilazi amaphilisi lawa uwagqutshelwa ngosebenza khona efamasi .

Kusefamasi lapha okutholakala khona imithi yonke ongayidinga imithi yesikhiwa kulamaphilisi awomfutho wegazi lawokukhwehlela konke nje.

Imithi yonke eqeda ubuhlungu ikhona epharmacy, kusiya ngokuthi ubuhlungu bakho bungaphi. Kukhona ubuhlungu bekhanda, kukhona ubuhlungu benyawo, obama thambo kanye lobesisu.

Le Yi pharmacy ehlala ivuliwe ebusuku lasemini ipharmacy leyi yenzela abantu abangadinga imithi laloba yisiphi isikhathi bayahamba kuyo.

Amafamasi alusizo kakhulu ezigabebi ezinengi, abantu nxa bengelatshwa bayahamba bayethenga amaphilizi abawafunayo ukuze banathe basile.

Abezempilakahle sebegqokile amabhatshi abo amhlophe nke belungiselela ukuthi baphume bayefundisa izakhamizi ngezempilakahle, bajabulile.

Abezempilakahle bahlezi ezitolo balande abantu abazokwelatshwa. Kugcwele abantwana okumele bahlatshwe labathontiselwayo babuyile ngobunengi.

Abezempilakahle basondele duze lezitolo ukuze basondelele ebantwini. Bayabancedisa ngemikhuhlane etshiyeneyo abanye ngabahlolwa umkhuhlane wengculaza.

Amajaha athatha umpikitsha eqeda ukwenza amalungiselelo ezomkhankaso ozabakhona ngokwezempilakahle. Sebezimisele ukuyasebenza lokuhambela abantu.

Umntwanesikolo , uxoxisana lodokothela ,emazisa ukuthi ubuhlungu abuzwayo bungaphi .Njalo kubangelwa yikwiyini ukuze udokotela amelaphe.

Abezempilakahle baphume ijumo ukuthi bahamba bayekwelapha izakhamizi ezigabeni ezitshiyeneyo. Izakhamizi lazo zize ngobunengi bazo zisizwa ukuthi baseduze abelaphayo.

Umkhankaso okade usenzakala esigabeni usuphelile. Ngakho ke sekuyisikhathi sokuzijabulela.. Abafana sebedlala ibhola. Ukuze abantu bachithe isizungu,

Izakhamizi zeGwanda ziyenza umkhankaso wezempilakahle njengoba bekulomkhuhlane onzima kangaka okade ubulala abantu. Abantu bayakhuthazwa ukuba baphile ngendlela eseyifi.

Bekusenziwa umkhankaso esigabeni sakoBulawayo. Umkhankaso lowu uhamba kanye, kanye lokuhlola abantu abezifo ezehlukeneyo. Bajabulile abantu bakoBulawayo.

Kusemtholampilo ugogo uhlezi phansi uyancediswa ngumongikazi bamhlola umfutho wegazi ukuthi babone ukuthi bangamncedisa njani

Abezempilakahle bahlola umama bamhlaba emunyeni bathatha igazi ukuze bahlole ukuthi angabe ehlutshwa yini ukuze bamcedise.

Akade bakhankasa, sebeqedile sebethatha imipikitsha ukwenzela ukutshengisa akade bengekho ukuthi kuhambe njani. Bayaxoxisana njalo bebonisana ukuthi umsebenzi wabo uhambe kuhle

Abezempilakahle bafake umpikitsha otshengisa ukuthi abantu bavikeleke emkhuhlaneni wemalaria, njalo basebenzise imithi ukubulala imiyane.

Abezempilakahle bakhangela ubude bukajaha ukuze babubhale phansi besenzela ukuthi bamnike umuthi oyisilinganiso lobude bakhe.

Lapha kusetendeni labezempilakahle abenza imkhankaso ukuze belaphe abantu abakhathazekileyo. Babuyile abantu ngobunengi.

Umama okhulelweyo uyadla isaladi yakhe eyelethisi wenzela ukuthi ukudla akudlayo kube ngokuhlambulula umzimba wakhe kumvikele emikhuhlaneni.

Umama ozithweleyo usejabule kakhulu ebona umpikitsha wesisu sakhe uyabona ukuthi umntanakhe ukhula ngendlela ngaphakathi kuyathembisa njalo ukuthi uzaze ayebeletha njalo umntanakhe elokhe ekhula kuhle.

Abantwana besikolo abangamankazana babhoda besazisa abanye ukuthi kuzaba losuku oluqakathekileyo olokufundisa amankazana ngokuziphatha kahle ikakhulu labo asebengenile.

Ijaha lentombi bakhanya behamba bexoxa behleka ndawonye njengabantu abathandanayo. Kuhle ukubona abantu bejabule ngensuku zanamuhla okutshengisa ukuthi kulokuthula emhlabeni.

Lawa ngamathuluzi ancedisa ukuhlola omama abazithweleyo, ayafakwa phakathi komthambiso nxa umuntu ekhulelwe kuhle kubhalwe ukuthi ukhulelwe.

Kulabana abesaba ukuyahlolwa emtholampilo, sekukhona ama Kit okuthi uzihlole. Uzibonele impumela wena wedwa amaKit lawa atholakala eFamasi.

Lawangamathulusi asetshenziswa ukuhlola umuntu nxa eleNgculaza kumbe engelayo. Amathulusi lawa kuyafakwa igazi, besekuphuma impumela.

Usisi utshengisa amaphakethe ama pads kanye lezwidzi akuthweleyo azakuphathela abantwana abangamankazana ukuze abanike uzaqala abafundise .

Le yimitshina emibili esebenzisa ukuhlola ukuthi umuntu engabe ezithwele yini. Lumtshina ufakwa emthambisweni wekuseni olamandla ukuze ubonakale.

Omongikazi kanye labodokotela befundisa izakhamizi mayelana ngezempilakahle ngokuziphatha kahle ikakhulu laba abasafisa ukuqhubekela phambili ngezimuli

Owezempilakahle ubefundisa abafundi ukuthi bathunge impahla yabo eyokusebenzisa nxa besesikhathini. Sebezithungela ngezandla zabo ukuze babone ukuthi bazwisisile.

Untombazana okade efunda esikolo seMtshabezi. Ubuyelile kubafundi beMtshabezi ukuthi ayencedisa abantwana abangamankazana abakhanya beswela ukuze bancediseke ekukhuleni kwabo.

Uthe usuphelile umkhankaso baqala ukuhlabela, begida bonke abantu akade bebuyile kulomkhankaso wezempilakahle. Bafundile kakhulu mayelana lokukhulisa izimuli.

Umama ozithweleyo uhambe emtholampilo ukuthi ayehlolwa isisu sakhe bayamhlola babone umtwana ukuthi ukhula njan njalo uphila njan

Owezempilakahle ohlola abantu ukuthi bengabe elegcikwane uthatha igazi kumuntu ongumama ukuze amhlole kuhle lokhu abakwenzayo.

Ugogo lokhulu lomuntu wemzini bahlezi labazukulu. Bayadla isitshwala esitshetshwa ngedelele kanye le mbida yendumba. Bayahlekelela.

I ambulesi yesibhedlela isiphuma ilubhekise emalokitshini, ngoba kungene ucingo oluthi kulomama osi okhulelweyo osehelelwa.

Lowu ngumtshina kadokotela obukeka angani lucingo. Umtshina lo uyawusebenzisa ewufake endlebeni ukuze alalele isifuba somuntu ukuthi inhliziyo itshaya njani.

Nxa ufuna umzimba wakho uqine ngokugcweleyo, uyayenza okuthiwa ngama 'exercise' njalo udle ukudla okuhlambulukileyo okufana lama 'vegetables' lama 'fruits'.

Usisi oqeda kugijima usenatha amanzi ukuze aphumule kahle. Uyakuthanda ukugijima ngakho ke ukwenza nsukuzonke, uvuka ekuseni esiyagijima abesephumula.

Ujaha oqeda kugijima unatha amanzi ukuze azizwe ngcono ngoba ubesewome kakhulu. Ulungiselela ukuthi aye emsebenzini.

Ujaha oqeda kugijima unatha amanzi ukuze ayehlise iphika. Uyakuthanda ukugijima ngoba uthi kuyaqinisa umzimba wakhe uyamvikela lemikhuhlaneni.

Lo ngujaha okade edlala ibhola ,yisikhathi sabo sokuthi baphumule .Yena usenatha amanzi ukuze akhokhe umoya ayehlise iphika ,andubana abuyele ayedlala.

Abantu abathanda ukugijima beselula imzimba yabo ukuze iqine bathanda lokudla okuhlambulikileyo okungahlukumeziyo impilo yabo okunjengama vegetables.

Le yindlu udokotela asebenzela kiyo ukuhlola izigulane zakhe. Ziyalaliswa embhedeni ukuze azifake emtshineni yakhe abe sezihlola.

Owezempilakahle ohlola umuntu ogulayo esandleni ngapha ukhangele emtshineni wakhe oli tablet ukuthi abone ukuthi kwenzakalani ngesandla sesigulani.

Le yimitshina esebenza ezibhedlela ukuhlola abantu. Kulomtshina wokuhlola umfutho wegazi okuyikuthi uhlola ukutshisa komuntu kanye lokuhlola inhliziyo

Udokotela okhangela abantwana uthwele umtshina wakhe ukuthi ahlole ikhanda lomntwana ukuthi kungabe kusenzakalani kilo konke lamehlo omntwana.

Abezempilakahle bayaxoxisana bekhangela impumela zalokho akade bekwenza ukuthi basebenze njani, lababahlolileyo babahlole njani.

Abezempila kahle bamile endlini yabo yokwelaphela bakhangela imitshina abayisebenzisayo ukuze bakwanise ukuthi belaphe abantu abalezifo ezitshiyeneyo.

Imitshina eminye etholakala esibhedlela yadonethwa nguhulumende, esenzela ukuthi zonke izibhedlela zingasweli okoku sebenzisa kwenza imisebenzi ibelula.

Imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ngoba iyelapha kodwa kukalutshwane ukuthi uzubone usugula okunye kodwa leyi eyesikhiwa iyenza ibuya leminye imikhuhlane.

Imithi yesintu ayisebenzisi nzima kodwa ifuna ulwazi olujulileyo. Eminye iyacholwa. Eminye uthatha impande uzigige uchole njalo. Eminye kusebenza amahlamvu.

Eminye yemithi etholakala egangeni kumele ilondolozwe ukuze ingapheli ngoba ilusizo kakhulu, ikakhulu ebantwini abahlala behlutshwa yisisu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ezigabeni ezinengi ngoba itholakala lula egangeni wonke umuntu oyifunayo uyangena iganga ayeyithola abeseyisebenzisa ngendlela efanele.

Imithi yesintu etholakala egangeni iyimihlobo eminengi etshiyeneyo. Imithi leyi kuqakathekile ukuthi ubeyazi ukuthi isebenza njani.

Eminye imithi yesintu etholakala egangeni usungathatha intanga uyihlanyele egumeni ukuze ungasahambi umango omude usiyadinga leyo mithi. Kuyanceda kakhulu.

Eminye imithi imila esidulwini imithi leyi ilusizo kakhulu kwezempilakahle iyathathwa yonyiswe ibisicholwa ibisifakwa emanzini.

Le yimithi yesintu etholakala egangeni. Imithi leyi iyancedisa kakhulu ikakhulu ngesikhathi sezulu. Sengathi lingahlala lisina izulu.

Lapha kusemasimini kagogo umaMlotshwa emasimini lapha kulemithi yesiNtu eminengi etshiyeneyo yena uyayazi ugogo ukuthi itholakala ngaphi.

Leyimithi yesintu efakwe ezingcebethwini, eminye ifakiwe endiweni, imithi leyi yahlukanisiwe, ugogo uyazi ukuthi lowu ngowani

Le yimithi yesintu esilungisiwe, eminye yakalwa. Imithi leyi eminye khona izagigwa ibisipakitshwa emaphepheni amancane.

Lo ngumuthi wesintu. Umuthi lowu uyahlanyelwa egumeni uthelelwe. Umuthi lowu muhle ngokuthi ungamila uyaba lamahlamvu amanengi ayiwo asebenzayo.

Lo ngumuthi wesintu kodwa osuphekiwe wafana lowesikhiwa, ufakwe embodleleni enhle. Umuthi wakhona uluhlaza, ngowokugcoba emzimbeni.

Lowo ngomunye umuthi wesintu kodwa osuyenziwe ngesikhiwa. Lumuthi usembodleleni, ngowokugcoba njalo unukelela mnandi. Ungawugcoba uyasala ubutshelezi.

Lowu ngomunye umuthi wesintu kodwa osuphekiwe wahlolwa wafakwa egabheni. Umuthi lowu uyanatha, bathi uyagezisa isisu ikakhulu kulaba abahlala bequmbelene.

Lawa ngamaphilizi esintu aseyenziwe njengawesikhiwa. Amaphilizi lawa ayanceda kakhulu emzimbeni ukuthi umzimba uqine ikakhulu kulabo abathanda ukugijima ukuze babe 'fit'.

Le yimithi yesintu etholakala egangeni. Kulomvagaza obonakala ngobu bomvu embodleleni. Kubekhona njalo umgugudu lawo uphosa ube bomvu.

Le yimithi yesintu isihlahla sakhona kuthiwa yi avocado isihlahla lesi siyelapha imikhuhlane eminengi siyelapha inhliziyo lomfutho wegazi.

Leyi ngeminye imithi yesintu efana lesihlahla umgugudu kanye lentolwane. Imithi leyi iyancedisa kakhulu abantu abahlutshwa likhanda kanye lobuvila.

Lawa ngamafutha abantu abahlutshwa zintembuzane, amqhubuqhubu amancane alumayo. Amafutha lawa ayaqeda ukulunywa apholise lamaqhubu aphele du.

Eminye imithi yesintu itholakala ezihlahleni esizijayeleyo isihlahla se avocado siyasinika amasepa obuso ukuze bube butshelezi.

Imithi yesintu layo isiphucukile isihlolwa, iphekwe, ifakwe emagabheni amahle. Imithi leyi iyelapha amathambo, indololwane, iqolo.

Le ngeminye yemithi yesintu, kodwa esiphekiwe yafakwa emagabheni yafana leyesikhiwa. Imithi le iyancedisa kakhulu. Lo ngowokwelapha ingqondo.

Kulezinsuku sekuphucuke wonke umuntu imithi yesintu layo isiphucukile isihlolwa iphekwe ifakwe emambodleleni njalo inathwe ngokukalwa.

Imithi yesintu isiphucukile. Amakhiwa asekwazi ukuthi apheke limithi ayenze amafutha ukuze abantu bagcobe imlomo ukuze imlomo ingadabuki.

Lawa ngamafutha okugcoba ubuso. Amafutha lawa ayenziwe ngenhlaba. Ayenza ubuso bube butshelezi. Ayakhipha amaqubuqubu lawa angaqedakaliyo.

Leyimithi encedisayo emzimbeni iyaqeda ubuhlungu bemsipha ubuhlungu beqolo indololwane kumbe obenyawo.

Abalimi kade besengadini betshengisana ngezilimo zabo ezemithi yesintu zikhulile zihlumile ziluhlaza tshoko sebeqedile sebebuyela.

Labana abahlutshwa ngamazinyo usukhona umuthi wokuxhubha oyenziwa ngenhlaba lumuthi ulamandla kakhulu ngoba izinyo elibuhlungu lihle liphole khonapho khonapho

Ngokuhamba kwesikhathi langokuphucuka langokuntshintsha kwezinto. Imithi yesintu isiphekwa ifakwe emagabheni amahle. Ukuze isetshenziswe ukugcoba.

Le yimithi yesintu ezimilela egangeni. Imithi leyi iyanceda kakhulu, iyelapha njalo itholakala mahala. Kuqakathekile ukuthi siyidinge.

Asiyo yonke imithi yesintu ezimelelayo. Iminye iyahlanyelwa egadini ithelelwe ukuze ikule ibe lamahlamvu aluhlza tshoko.

Lawa ngamaluba ayimithi yesintu. Aluncedo kakhulu, azimilela egangeni. Uyahamba uyewakha isilinganiso ozasisebenzisa.

Ubeyichayile imithi yakhe. Isiwomile selungiselela ukuthi ayeyigiga abeseyichola, kuze afake emanzini abesenathisa abantwana.

Lesi sihlahla siyaphuma uchago ungasikha amahlamvu. Amahlamvu lawa asetshenziswa nxa ewomile. Uyawathatha uwachaye, ubusuwagiga uwachole.

Lesi sihlahla singumuthi omkhulu kakhulu siyelapha izifo ezinengi ezihlukeneyo. Okuqakathekileyo yikuthi ukwazi ukukala ukuze ungadlulisi.

Lumuthi ulusizo kakhulu ngoba uyelapha ikakhulu abantu abahlutshwa yiflue. Uyalapha umvimbano kanye lenkankili uyancedisa kakhulu.

Lumuthi kuthiwa ngucucuza abanye bathi yinzala, ngumuthi oloncedo kakhulu ezimpilweni zabantu, uyangezelela igazi emzimbeni. Welapha izifo zonke.

Eminye imithi yesintu uyacabanga ukuthi yinkotha. Limithi ifuna ubeyazi ngokujulileyo. Ukwenzela ukuthi ungathathi ongayisiwo, ngoba usungawela engozini.

Leyo yiminye yemithi eyelaphayo imithi leyi uluhlaza ukuze isebenze kuhle isebenza kakhulu nxa iluhlaza kanje uyawufaka emanzini lawo asale eluhlaza

Eminye imithi yesintu iyahlanyelwa egumeni, ithelelwe ukuze ilondolozeke. Imithi leyi iyancedisa kakhulu, ikakhulu nxa isesebuthakathaka ilamahlamvu aluhlaza.

Ugogo wakomakhelwane wayeyinyanga enkulu wayesifundisa ukuthi izihlahla zeganga ziqakathekile ngoba ziyelapha, wayesithi yena uyaziboniswa emaphutshweni.

Imithi yesintu iluncedo olukhulu ebantwini besintwini imithi leyi itholakala lula egangeni okufunekayo lulwazi lwakho kuphela

Eminye imithi yesintu esebenza kakhulu ezimpilweni zethu yinhlaba. Inhlaba iloncedu kakhulu ebantwini kanye lezifuyweni. Bayayinatha abantu inhlaba kukanti lenkukhu lazo ziyayinathiswa.

Yisikhathi sezulu, isikhathi esihle kakhulu. Ubona ngamahlamvu eluhlaza. Amahlamvu lawa ngawegwava, angumuthi omkhulu wokukhwehlela kanye le"Flu".

Ugogo usevela edwalweni ukuyabutha imithi yakhe ekade ichayiwe isiwomile sekusele ukuthi ayigige abeseyifaka emaphetshaneni

Imithi yesintu iqakathekile ukuthi igcineke kakhe egangeni inga phongu hamba isutshunwa njalo ungabona intanga zayo zifafaze egangeni ukuze zimile

Imithi yesintu ilusizo kakhulu, ikakhulu kulabo abathola imali nzima. Leyi mithi yande ukuthi ingathengiswa ngoba itholakala egangeni endaweni ezinengi.

Leyi ginger ungayihlanganisa lama lemon ufake emanzini uvuke unatha ekuseni uyelapha imikhuhlane ongayaziyo esemzimbeni njalo uyayehlisa lomzimba.

Lowu ngomunye umuthi oqakathekileyo esintwini. Umuthi lo uyancedisa ikakhulu abantu abavuvukayo. Uyawufaka emanzini amanzi aze atshintshe abeluhlaza.

Lo ngumuthi wesintu ozimileleyo egangeni. Kodwa ulusizo olukhulu ezimpilweni zethu. Siyawuthatha siwomise, besesiwugiga, sifake emanzini.

Ugogo odumileyo ngokwazi imithi yesintu useyehlukanisile imithi yakhe ukuze afundise abantu abangalalwazi ngemithi yesintu.

Lesi ngesinye isihlahla semithi yesintu esikhula egumeni. Siyathelelwa ukuze singafi. Kusebenza amahlamvu aso, ayathathwa awonyiswe emthunzini ukuze awome elokhe eluhlaza.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu ,ikakhulu ngensuku zanamuhla imithi isidula kangaka. Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi lwemithi leyo.